Ɓiɓɓe worɓe ɗiɗi. Ɓe ɗo fiya bol, ɓe tokki bol mai be doggudu, ɓe ɗo waati jesi. Goto jesi maako bulu, goto bo jesi maako girin daneejum haa hore mai, nden bo oɗo duhi salla bulu, oɗo waati soks bo bulu.

Yonde Sare: Sare mai ni ɗo mari dammugal manga ko yoonata gate. Nda windoji perpeton guda ɗiɗi; windo ɗo ni latan je gaɗa sudu on ko bo kitchen. Wodi dagali ha yonde sare mai, wodi bo lambatu, nda leggal bo ɗum hokki ɗaudi.

Lemun sami be lemun zaki ha ɗer roba konɗo be nanta karas be hakomom ha sera. Lemun zakini ɗo mari nafu ha bi aɗamajo masin. Be nanta lemun sami be karas. Kala ko toi pat woɗi guɗu mawaji ɗe hokkata ha banɗu bi aɗamajo larugo ko shafi jamu bi aɗamajo.

Nder sudu on, sudu mai ni ɗum mari pop, nda windo judɗum ha nder sudu mai, ɓeɗo penti sudu mai voɗi, nafu penti ni ɓeɗo wada on ngam faunugo babal labɓina babal.

Toɓe haa nder juulurde, "alaama" holli ni ɓe ɗo jooɗi ɓe yehi heɗutugo waaju on. Ndaa debbo fere ɗo julua haa totton o ɗo waati "himar popul" woodi bo mo waati "himar buluu" o ɗo ɓaari haa nder juulurde man.

Mota on je hosugo nyaube, ma bo hatsaru to fe’i. Mota majum hosai nyaube ko kumam waɗi hatsaru yara ɗum asibiti. Ko bo gaware. Mota mei bo ɗon bodejum be nanta hiti ha ɗow mota majum ɗanejum be boɗejum, be nanta yelo. Ɗen da gilas, ɗa ɗarugal, ɗa tayaji. Mota mai bama ɗanejum. Banɗu mota mei bo ɗanejum on.

Filas ni ɗo nder ko rooɓe naftirta ngam sigugo ndiyam gulɗam maa bo pewɗam ha nder, amma badiima ɓe ɓuri sigugo ndiyam gulɗam filas ɗo marum be goldin ɗo dari ha dou dagali.

Nder sudu edo wati tayis ɓalejum, ɓeɗo penti sudu mai pink be nanta dak ash. penti mai ni nafu mai kanjo on ngam vo’itungo sudu voda.

Ilalal ko ɓe wi'ata tuuta. Babe ɗuɗɗum ɗo naftira be tuuta. Bana makaranta, babal kugal be nanta lesɗe. Tuuta ɗo ni blu on, woodi bo sta, waato kowode haa ɓandu mai. Kolo mai daneejum.

Njrateɗam ɗum leda kala kala, nafumai ni ɗo welna hunduko takanasma wakkati goɗɗo to nyami to yari jarateɗam mai nanan belɗum nyamdu mai bo nafai ɗum masin.

Dammugal sare dammugal mai ɗon pete ɗon leggal ha yonde sare mai, leggal mangal bo ɗon ha nder sare mai, yonde sare mai bo ɗon mari lambatuji be gene gene ha yonde sare mai.

Riga a tampa ɗum robe be nyoti ɗum on be nanta turmi gudel robe on ɓornata irin kare do ngam paune ɓe nyoti kare mai ni be kola baje worbe be wadi bo kugal ha yeso a tampa majum. kala a tampa maini ɓalejum wodi bo ba goldin be nanta bulu.